Madhokodheya ane pahla dzavanofanira kudxoka pavanenge veirapa vatenda zvedxoko ne zvivhara miromo zvanopfeka.

Pane nguwa inombohambe mikhuhlani inobhururuka mudenga. Munhu weshe unosisa kupfeka chivhara muromo kuti asapa vanhani.

Denda rino hambire mu mhepo rino sise kurapwa neku pfeka zvi vhara mirimo kuti tisa panana.

Akuna kudzingwarira kunodarike kudai ngekushambe nyara peshe pawabva kuchimbuzi nepeshe paunode kubata chekurya ngatishambe nyara.

Madhokodheya awanda yaambo muzvibhedhlera mazuvano. Umwe ngaumwe une mushando wake waakafundira, eiemera dambudziko rake ega.

Madhokodheya pavanoenda koningira vantu nekufundisa vantu ngezvitenda zvavangadhibana nazvo ngavahambe ne indani mitombo yekovahina

Dhokodheya akapedze kubaya muntu ngejekiseni rake, haritenderwi kubaya munthani muntu, rinosise kurashiwa.

Matenda akadayi ngemukuhlani anoita ebhururuka mumbepo. Chivhara muromo chinodetsera yaambo kuchidxola kuti tisabatira matendawo anobhururuka.

Zvirerwe zvinomhururuka zvinobatira zvawanda yambo, madhokodheya anosise kupfeke pahla dzinovambonya kutangire kumisoro kugumire kumirenje.

Madhokodheya ngaachaye bembera kuantu ngematenda anenge abuda anoita ekubhururuka eibatira vantu veshe-veshe vapfeke zvivhara miromo.

Mwana mudodori usati agumisa makore mashanu, unosise kuramba eiende kuchibhedhlera, nguwa ngenguwa, eindodonhedzerwa mutombo wekuti arambe akagwinya.

Kune matenda anogone kutharuka anyuka, anotenderera ari mumphepo. Kune michini inoshandiswa kuvheneka, nekuhloya ndiyona.

Vandani matenda anovhenekwa kweyi shandiswa mabesha ako kuti aonekwe kuti hamuna here chitenda cho chinenge chiyitenderera.

Vana vadodori vakaramba veienda kuchibhedhleya veibaiwa zvinodetsera yampho kuti vakure vakati gwindiri vasina matenda anovadherera.

Kumakanyi kwedu nekuntaraunda dzeshe dzetakagarisana nadzo ngakuite zvibhedhlera, kuti vantu vakone kurumbeyo kodetserwa pevanenge vadhibana dambudziko.

Kune mabandiko akaparadzana ari kudetsera yaampo mukurapwa kwavantu muzvibhedhlera antani anodetsera ngekuunza mitombo.

Madhokoteya ngaahambire ndau dzakawanda wanda dzisina zvibhehleya veidetsera kurapa vantu vane zvitenda zvavanohlupana nazvo munyama dzavo.

Vandu ngavachairwe bemberera rekufundiswa ngezvematenda akawanda wanda evangadhibana nawo mukuhamba nekuti vadziite ngwarirei kuti vasahlupiwa ndiwona.

Vana vadodori vachabve kubarwa kuguma pamakore mashanu, ngavarambe veiendwa navo kuzvibhedhlera, vodonhedzerwa kuite kuti vakure vakagwinya.

Ngakuchaiwe bemberwra rekuti muntu weshe ngaaziye kushambe nyara peshe paashandisa chilavha.

Kumakanyi kwetinogara, muntaraunda dziriyo, ngakuakiwewo zvibhedhlera ,kuti vantu vagare mudhuze nazvo, vasazotambudzika ngekuhamba, kuenda kuretu.

Madhokodheya ngaahambe eifundisa antu ngematenda evanokona kudhibana nawo. Zvinhani zvakhona ngavabhare pamarukumbati tohamba teifunda.

Kwane mabandikonakaparadzana anobva kubanze kwenyika anouya kotidetsera ngemitombo nekurapa matenda.

Tisanese vana tiri mumakanyi mwetinogara, zvinoshayishe ndxondo dzavo, vakakure vashata masoro, zvinozoyite kuti vatambudzike.

Pane chibhehlera pega-pega panooneka ngekunyorwa kurukumbati pobekwa nechipambano kuti uziye kuti apa panorapirwe vantu.

Vantu vanosise kukurudzirwa kuti vaite zviro zvinodetsera kuti nxondo dzavo dzikone kugara dzeishanda zvakanaka.

Munozviziya ere, kuti vamweni vantu vakashate ndxondo vetinoona, zvinokonzerwa nekuphuza, ngekurya zviro zvinodhakwise ndxondo.

Vana ngavafundiswe kuti vangwarire ndxondo dzavo dzikone kugara dzeishanda zvakanaka dzisapazamisamiswa nezvintani zvavangarya kana kuphuza.

Ngamuchaive bembera mumakanyi metinogara. Kuti maane zvibhedhlera zvinoshanda kungwarire avo vanorashika pfungwa kuti vagare zvakanaka.

Muzvibhehlera , munofanire kunge mune zvihlayo zvekuti anamai vanenge vauya korapisa vana vaone pekugara pavanenge veide kudetserwa.

Vatenda vari muzvibhedhlera vanosise kuvata pamibhedha yakati hwee. Vobekerwa nezvibhokisi zvokuti vangwaririremwo mitombo yavo nezvekurya.

Ngatihambe teichaya bembera mumakanyi matinogara kuti zvibhedhlera nedzinhani ndau dzekurapirwa dzawanda yaamho ngatirumbeyo kana tasangana nematenda.

Munozviziya here kuti vatenda vanenge varwarisa vanentawo dzavanongwarirwa muzvibhedlera ,kuti vakone kumborapiwa varimo.

Kana wadhibana nedenda rumba kuchibhedhlera wodetserwa nemadhokoteya ariyo ndizvo zvavakagarira izvozvo.

Zvinodakadza yaambo kuti uri muchibhedhlera weirwara hama yako ipote yeiuya kokuona. Zvinoite kuti nyama dzikasike kugwinya nekudaira kumitombo.

Madhokodheya anochaire bembera rekuti ashande nyara asati abude mumbatso mwevanenge veihloyera vatenda.

Zvinodakadza yaamho kuperekedzwa ngehundani hwako kuchibhedhlera kokurapisa zvinokombe kuti une hanya newe.

Muzvibhedhleya, mune ndau dzinongwaririrwe mitombo. Dzinosise kugara dzakambonywa, kuti pasaite unodzibeura, mitombo ingwaririke zvakanaka.

Muzvibhehleya munemibhedha inobekwemwo kuti varwere vaatepo, nembahla dzinotenderwe kudxokwa urimwo weidetserwa.

Muzvibhedhlera nedzimweni ntaraunda dzinorapirwa vantu ngadzigare dzakachena dzisaonekwe marara.

Tisabate bate zvibhotora zvidhumbu nezvi gaba zvetinenge tangoona peshe peshe, kunyanya zvainge nemitombo tinokona kupinde mumatambudziko.

Vantu ngava fundiswe muma ndaraunda nemu makanyi kuti vagare vakadzi ngwarira vasa dhibana ne andani matenda.

Vantu ngavafundiswe ngekudzingwarira nezvematenda akaparadzana avangadhibana nawo mukati mwekupona kwavo.

Vandu ngavahambe veifundiswa kweshe kwavangai vari ngekudzi ngwarira nyama dzawo ngekuti vaende koorapwa kuzvibhedhlera.

Vantu ngavachairwe bembera veironzerwa kuti vanoona ngei kuti vaita chirwere cheshuga ngekudetserwa ngemadhokodheya.

Vana ngavafundiswe ngenjira yekudzingwarira ndiyona pavanenge veidhibana nevantani pabonde varimuzvikora zvinodetsera kuti vasabatana nematenda.

Madhokodheya pachawo anosise kupota achitenderera eimbobvunza kune vantu vanogara mumakanyi kuburikidza ngezvematenda avanodhibana nawo.

Vantu ngavachairwe bemberera kuti vashandidzane nemabandiko anodetsera mukurapwa nemukungwarirwa kwavo pavanenge veishanda.

Muzvibhedhera mutori nembatso yakagarirezvo inoshanda kohloyerwa nekovhenekwa nemadhokodheya anenge atorimwo umwomwo.

Muzvibhedhlera mune movha dzinodetsera kutwara vatenda ,nemibhedha ine mavhiri kuti zvisanesa kumirudzana navo toova kwidzemo.

Muzvibhedhlera, mwanemovha dzirimo, dzinodetsera kotwara vatenda, nekuvarumbisa kune zvindani zvibhedhlera zvepadera kana dambudziko varikorera.

Muzvibhedhlera nedzimweni ndau dzinorapirwa vantu, mune zviro zvinosise kuonekwa zvirimo, zvakadayi ngezvigero nezvisingwana.

Ngatirumbe kuzvibhedhlera kana kuzvitoro zvinotengesa mitombo kana tikange tadhibana nematenda madhokodheya ariyo anokona kutidetsera.

Pachibhedhlera pega-pega panenge pane chipambano chakabharwa parukubati, chinodetsera vantani kuti vaziye kuti panorapwa antu.

Mu zvibhehlera tika gumemwo tinoto one kuti mutorinewo ne maruva ne mimbiti yendano yakato simwemo inoto ngwarirwe zvakati hwee.

Vana vadodori vaane zvibhedhlera zvavoo zvavanokona kuenda kohloyiwa ngemadhokodheya vakagarire vona ngatirumbe navoyo vohloyiwa.

Muzvibhedhlera mwane mbatso dzinoshandisea kuti vatenda varwarisa vaya vagaremwo veirapiwa.

Tisangwarire matenda. Ngatirumbe kuzvibhedhlera zviri pasinde nesu todetserwa ngemadhokodheya arimwo akafundira kuzvirapa.

Ndau dzatinokona kudetserwa kana tadhibana nematenda akaparadzana dzawanda yampho ndapota ngatisangwarira matenda ngatiende todetserwa.

Ndau dzinorapirwa vantu dzabaawanda yaampo tisangwarirw zvite da ngatirumbeyo tobatsirwa nekuvhenekwa ngemadhokodheya akafundire mushando yawo.

Muzvibhedhlera munorapirwe vantu munemarigombati akabharwa kukombiswe kuti uno kune chiini nekunooneka zvindani zviro.

Makambozvionawo here antu we kuti mweigume pachibhedhleya pane mukumbati rakabharwa kukombedze kuti ndipo kunoitwe izvi ino kune zvakati

Ndawo dzinorapiwa nekuhloyewa vantu vanemimba nehwana wudodori dzawanda yamo. Ngatiende todetserwa nekurapisa vana vedu.

Matenda emukati menyama haakoni Kuoneka nemadziso anotoda kuvhenekwa nemichini inokona kuona zviri mukati.

Maizviziva here kuti unokona kurapiwa zvirwere zvemukati ngekubaiwa jekiseni nemadhokoteya zveitoshanda.

Zvitenda zvintani zvemukati zvinononoka kubuda pabanze. Zvinoda kuramba mweiovhenekwa nekuhloyiwa ngemadhokodheya.

Veiende kuzvibhedhlera unosise kuhamba nekachibhuku kekobharirwa maringe nezvinonga zvaonekwa ndidhogodheya munyama dzako.

Dhokodheya angakoni kukuronzera chitenda chiri mukati mwenyama yako asikazi kukunhloya eishandisa michini inokona kuzviona.

Watambudzika ngemushana ere rumba kuchibhedhlera kune madhokodheya ariyo akagarira izvozvo unohloyiwa nekupuwa mutombo.

Kune mitombo inobetsera yamho kurapa zvipfukuto zvingadai zveititambudza mukati mwenyama muma papu kana mumwoyo.

Kune anthani matenda anopandira munyama dzemukati asi anoonekera paganda nekubudisa mapundu kana maronda.

Ngatiende koovhenekwa ngemadhokodheya ,kuti atina zvitenda ere, zvemukati zvinoda kuti tikasike kudetserwa nekurapwa.

Kana dhokodheya eibaira muntu kana kuhlinze muntu unosisa kupfeka mabutira nyara kuti vasabatira kana kugwama ngazi yemuntu.

Kwane mitombo inodetsera yambo kurapa zvitenda zvemukati zvingadai zviri zvemwoyo ,mapapu, itsvo tinopona.

Kune madhokodheya aka fundire kurapa zvitenda zve mukati me nyama vano hloya vo hlinza veyi tunga kuti vaone ku detsera.

Zvirwere zvintani zvemukati mwenyama atikoni kuzviona ngemadziso edu mbune kusara kwekuti tatoshandisa michini kuzvivheneka.

Kuzvibhedhlera kunobetserwa muntu weshe. Hakunei kuti uri mwana mudori-dori here kana kuti wachembera. Ngatirumbeyo kana teinge tadhibana nedambudziko.

Nawo madhogodheya pachawo arimwo muzvibhedhlera, anotodetserawo kuningira nekuvheneka anthani anematenda veitobhuyiranawo zvekuita.

Zvitenda zvemukati mwenyama ,mungaa mumathumbu, mungaa mundani, zvine mitombo yazvo, inozvidetsera yaamho.

Ngatiende kovhenekwa ngazi dzedu toonekwa kuti atingadai ere tine zvitenda zvinokona kudetsereka nekurapiwa nguwa ichipo ngemadhokodheya.

Michini yawanda yaamho yaayo inodetsere kuvheneka mukati memwundu kuti ione chitenda chingadai chirimwo.

Kune mitombo intani inoshandiswa kurapa zvitenda zvemukati menyama zvetisikakoni kuona ngemadziso.

Kana tiine zvibingaidzo, zvinotitambudza munyama dzedu, ngatirumbe kuzvibhedhlera toohloyiwa nekuvhenekwa. Kwaane michini inoshande izvozvo.

Muchini umwe ngaumwe unounzwa muchibhehlera unekabhuku kavo kakavharwa kekufunda mashandisirwe akona eunoitwa.

Zvibhodhleya nezvitombo zvinenge zvine mitombo zvakatobharwa kuti zvinengozi zvounza kuti vana vadodore vasatamba ndizvo.

Munozviziva ere kuti mata ako emene anoshanda yambo pakuvhenekwa kuti une chitendanyi mukati mwako.

Ndau dzekovhenekerwa nekuhloyerwa dzirimwo muzvibhehlera ngatiendeyo tohloyiwa ngemichini , madhokodheya akatigarira .

Variyo madhokodheya vakagarira kuvheneka nekuhloya munyama dzedu kuti vaone matenda etingadai tinawo nekutirapa kuti tipone.

Ngatiende kohloiwa nyama dzedu kuti tidetserwe pachiri padhuze kana tadhibana nematenda etisikazokoni kudzidetsera tega.

Dzayo ndau dzinoendiva kohloiwa nekurapwa, zvitenda zvetingadhibana nazvo zviri mukati mwenyama.

Mitombo mizhinji inotanga yatombo vhenekwawo pachayo kuti inokone kushanda ngemwazvo ere kurapa chirwere chinenge charonzwa

Kune madhokodheya akatoemere kuvheneka nekuhloya zvitenda veishandisa michini iri muzvibhedhlera.

heyi! ukangena mundau munemichini inoshandiswe kuvheneka ,kuhloya ,nekuhlinza ndiyo vantu muchibhehlera unototama nekuti ichi chiinyi?

Majekiseni nezvi bhohleya zvinenge zvapera mitombo nezvi simbana zvinenge zva shandiswa mu zvibhedhleya zvino sise kurashwa paka ngwaririka.

Ngatiende koovhenekwa ngazi dzedu, ngevakafunda ngezvazvo, kuti tionekwe kuti amuna matenda ere, mukati mwedu etisikazii.

Mimbatso inovhenekerwa vantu mune michini yakawanda wanda umwe nganaumwe unemushando wawo weunoita nedenda rawo reunovheneka.

Matenda emukati anode kuti tirumbe kuzvibhehlera nguwa iripo tiende tohlowiwa ngemichini inokone kubudisa zviri mukati mwedu.

Muzvibhehlera mane mbatso dzekubarira dzine mubhedha yekuti madzimai anenge abara atirepo.

Zvakanaka yaambo kuti anamai pavanoenda kuzvibhedhlera koobairisa nekurapise vana, anababa muendewo navo moovadetsera.

Kwane zvibhehlera zvinodetserwa anamai vane mimba nekobarireyo nekubaise vana vadodori vasati vagume makore mashanu.

Vanamai vanosise kuramba veienda kuchibhehlera koningirwa pavanenge vanemimba, vabara kuguma mwana wavo apamakore mashanu.

Pazvibhedhlera panodetserwa vantu panosise kunge paine mabhenji ekuti vantu vagarepo pavanenge vakaemera kudetserwa.

Kune madhokodheya akaafundira zvekurapa mwana namai vanenge vabva kubara. Ngatirumbeyo toodetserwa. Tisasazviitira mumakanyi.

Kwane zvibhedhlera zvinoshande kurapa vana vadodori. Ngatirimbeyo navo vaende kobetserwa vasati vadhibana nematenda akaparadzana.

Ana mai vane ge vabara muzvibhedhlera ngavagare padhuze nemwana wavo kuti varambe vakamuningira kuti pangaita chibingaidzo chingauya.

Muzvibhedhleya maa nendau dzinodetserwa anamai vane mimba vana vadodori vasati vaguma makore mashanu.

Zvidhumbu zvinobekerwa ngazi dzeivhenekwa hazvitenderwi kupetukira kushandiswa. Umwe ngaumwe unosise kushandisa chake ega, chisati chakamboshanda.

Ndani muchini dzinoshandiswa muchipataraukamuona haumbofungi ngezvemushando wachinawo ngekuti amuzi kufunda ngezvazvo.

Indani michini yoshandiswa muzvibhehlera inotyisa yaamho weide kubekwa pamwiri wako unokaruka ngekuti rakaita dzisimbi.

Muchini yoshandiswa muzvibhehlera yawanda yaamho mazuwano, inodetsera kuti madhokodheya asatambudzika pevanenge veidetsera varwere.

Zvisimbi-simbi zveshe zvinoshandiswa muzvibhedhlera, zvakadai ngezvigero, zvibanga, zvinoda kubikwa zvisati zvashanda pane antani, mutenda.

Dzendani michini dzirimwo muchibhedhlera dzakatobharwa kuti tapota musabata dzine ngozi.

Hapana denda risina muchini inoshandiswa kuri hloya nekuirapa kuti zvisatambudza madhokodheya pevanenge veida kuvheneka .

Kune michini inodetsera kuona zvitenda zvemukati mwenyama. Inovheneka, dhokodheya ofunda zvinenge zvabudapo.

Indani michini inoshandiswa muzvibhedhlera, inotoda madhokodheya, akafundira kuyishandisa kuti akone kudetsera ndiyona vantu.

Vana vadodori vane zvimubhedha zvawo zvinoita ngatei zvakaakirwa kumbiri kwazvo kuti asabudamwo kana abekwamo.

Michini inhani inoshandiswa muzvibhehlera inofanire kungwaririrwa muzvibhokisi ngekuti inokuwadza kuitire kuti isangobatwa ngeweshe-weshe.

Muzvimuchini zvaamwo muzvibhedhlera, zvine mavhiri zvinohamba zvishandiswa kutwara mitombo. Zvodetsera yaamho kuti madhokodheya asatambudzika.

Muzvibhedhleya zvindani zvimichini zvirimwo, ungatoti dangani chivhiti-vhiti kubeni andizvopi, chinotoshandiswa kuvheneka ndicho nekurapa vantani vantu mwona imwomwo.

Michini indani iri muzvibhedhlera, inoshandisa weti yemuntu, kuhloya ndiyona nekuvheneka kuti amuna chitenda ere munyama yako.

Zvimichini zvendani zvemuchibhedhlera hai, ungati ikomichi, ungati kaini kano. Asi zviriyo zvinoshanda kubikirwa zvigero nezvipanga zvinenge zvashandiswa.

Michini mintani yoshandiswa muzvibhedhlera inoda pane magetsi kana pasitorina aishandi ngatibekewo magetsi mumakanyi.

Ngatiende koningirwa kuti ngazi yedu irikuhambe zvakanaka here munyama dzedu kweishandiswe michini yechiyungu yakauya irimwo muzvibhedhlera .

Vana vadodori vane yavowo michini inoshandiswa kuvahloya nekuvavheneka kuti vakone kurapiwa matenda avanenge vanawo munyama dzawo.

Michini iyi inoshandiswa muzvibhedhlera inode kungwarirwa zvakanaka yaampo kuti ikone kutora nguwa yakareba yeishanda isati yafa.

Usatomboedza hako kubata michini yemuzvibhehlera usingazi kufundira kuishandisa ndapota unouraya ndiyona muntu zvinoda vakazvifundira

Maizviziya ere kuti muzvibhedhlera mane zvihlayo zvinofamba nemavhiri zvinodetsera vatenda vanenge vasingakoni kuhamba kuti vadzichovhe kana kuchovhiwa vakagara .

Zvisimbi zvinoshandiswa muchibhedhlera, dangani zvigero zvipanga zvinosise kusukwa nekupipidzwa.

Michini indani inoshandiswa muzvibhehlera yaane mavhiri ekuita kuti isanesa kuichovha weida kuishandisa kutenderera nayo.

Michini yaka wanda iri mu zvibhedhlera ine mbatso dzayo dzeiyino sise kungwarirwa kuite kuti isa kwadza vantu vanenge veyi hambemwo.

Zvipanga nezvigero zvemuzvi bhehleya zvinoshande umwomwo. Tisabude nazvo kubanze kozviitisa undani mushando

Michini intani inoshandiswa muzvibhedhlera inode kungwarirwa muzvibhokisi ngekuti inoremedza ikashaishe kubatwa zvisirizvopi .

Mibhedha inhani yoshandiswa muzvibhedhleya yaane mavhiri kuti zvisanesa madhokodheya paanenge eidetsera mutenda wavo.

Zvigero nezvipanga zvinoshandiswa muzvibhehlera zvinosise kubikwa zvisati zvashandiswazve kuhlinza muntu aneutensa.

Muzvibhedhlera mune mhatso dzekuvhenekerwa nekuhloiwa kweishandiswe muchini yemazuwa ano inoona zvemukati.

Dzintani michini dzinoshandiswa muzvibhedhleya dzinoda madhokodheya akafunda ngezvadzo kuti vakone kudzishandisa kuhloya ndidzo vantu.

Akuna denda risina muchini waro kuchibhedhlera zveshe zvatingadhibana nazvo zvinotitambudza zvinohloyiwa ngekuvhenekwa taendayo.

Azvitenderwi kuti muntu usingazi kufunda ngezve mushini aushandisire kumutenda, zvinokuwadza varwere muchibhedhleya.

Mintani yemishini irimo muzvibhedhlera, ndiyo inshandiswa kubike zvigero, zvisimbi, mapanga, zvinoshandiswa pakuhlinza vantu.

Madzimai ane mimba, ane michini yavowo , inoshandiswa pakuvahloya, nekuvadetsera ,voobara kuti zvibude ngemwazvo.

Kwava nemuchini wakaite gwada unodetsere vaya vanenge vakuwara murenje kuti vapfeke veihamba ndiwo weivadetsera.

Muchibhedhleya kuti zviro zvihambe zvakanaka madhokodheya asaremerwa ngemushando munofanira kunge mune michini irimwo inoita kuti mishando isarwadza.

Muzvibhedhlera mwane indani michini yakaite inga murenje unodetsera kune vaya vanenge vaguka murenje unotoundxokeswa otohamba ndiwo.

Kwane michina yakaita kungaa tee mihoko inoto shandiswa kutobata ndiwona zvindani zviro mu zvibhedhlera yakato nasirwa yakadaro.

Majekiseni akabharwa kukombe kuti mutombo unofane kugumira apa, zvinoda kuningirwa yambo nditokodheya kana eyizvishandisa kubaira muntu.

Zvakati mboryo yambo kunguma muzvibhehlera zvine muchini yakawanda wanda zviro zveshe zvinohamba ngemwazvo.

Michini yakaiswa muzvibhehleya inodetsera yaaamho. Kuti madhokodheya paanoita mushando wawo wekurapa vantu muzvibhehleya ikasike

Dzindani michini ukauona unototama kuziye kuti inoshandei zvinotoda madhokodheya akafunda nezvawo kuti aziye kuishandisa.

Mitombo indani inode kungwaririrwe panotondora kunyanya yekubaira, haidi kubeka panopisha. Utsva ngezuva haichashandi.

Zvinoda akazvifundira kuti akone kushandisa michini indanu inoshandiswa Muzvibhedhlera kk uti Ione kushanda nemazvo.

Dzindani mishini dzinoshandiswa muzvibhedhlera dzinoremadza ukashaishe kudzibata, dzinode kushandiswa ngemadhokodheya akazvifundira.

Dai isiri michini ineyi yakaunzwa muzvibhedhlera, madhogodheya ingadai eitambudzika yaambo. Kunesana neantani matenda nekumarapa.

Mutombo umwe ngaumwe waungaona wakabharwa mashandisirwe awo nepaunofane kungwaririrwa kuti ugare zvakanaka.

Munozviziya ere kuti mitombo, yotootenga mazuwa ano, inogadzirwa ngenzinde, mashakani nemapande emimbiti?

Mitombo yotengeswa mazuva ano yechimanje-manje, munozviziya ere kuti inonasirwa ngemimbiti, mashakani kana nzinde dzemumbiti iri mumakanyi.

Mitombo yemazuva ano inogadzirwa kweishandiswa mimbiti yedu yetinayo mumakanyi imweni inogaiwa indhani yotwiwa.

Iya munozviziya ere imwimwi kuti bvudzi remene mene, rine mitombo dzarowo dzinodzorwa kuti rikure zvakanaka risadambuka-dambuka.

Vana vadodori vane mitombo yavo yakagadzirirwa vona , ndapota musape vana mitombo yevasharuka izvino vashaisha .

Kune mitombo indani yakagadzirwa, inodetsera kuti kana pane chausikaryi ,ukayipuza inokudetsera yambo, kuti zviyite zvakanaka.

Matenda nemukuhlana ane mitombo yakawanda wanda yakanasirwa inodetsera yamho kumarapa kuti akasike kupora.

Kana waenda kuchibhedhlera ukapuwa mutombo, wekuti uyu ngewekuphuza ngaushande ngekudaro. Wekudzora woshandawo ngekudzora.

Ngatifunde zvakabharwa mazvibhokisi zvemitombo yatinenge tatenga Tikone kushandisa nemazvo nekuingwarira peinenge yanzi iikwe.

Kune mitombo inotidetsera, kutingwarira kuti tisabatwa ngechando. Ngatiishandise sekuronzerwa kwatinenge taitwa nemadhokodheya.

Mutombo wegawega weungapuwa wakanyorwa mashandisirwe awo intani ngeye kudzora, intani ngeye kuphuza, intani tinorya.

Kune mitombo yaka paradzana asi yeishanda kurapa chirwere chakafanana. Intani inokone kunge iri yemvura, untani ari mapirizi.

Mitombo inoporese marwadzo enyama. Ukangonzwa nyama dzako dzeyipandapanda, huromba wotenga mitombo wophuza, zvinoreruka.

Muntu ngashandise mitombo yanenge aronzerwa na dhokodheya. Kuite kuti asayite dambudziko rekututsira chindani chitenda mwaari.

Vana vadodori vasatambisa zvibhodhleya kana zvitumbu zvinenge zvapera mitombo. Ngazvirashwe, kana kupishwa, kutsvetwa kwevasikakoni kugumira.

Ndapota ngatishandisw mitombo yatinayo yatinenge tabhuirwa nemadhokodheya tisaamba nekungopuza nekudzora chero weshe wataona.

Madziso eipanda ane mitombo yawoo asi chinodiwa kutanga waenda koningirwa ndidhokodheya wakaita ngezvazvo.

Kwaane mitombo inoshandiswe kurapa vaya vanenge varya, kupuza nekugwama chusingapindirani nengazi yake. Ngatiende totenga.

Mai vanobve kubara munozviziya here kuti vane mitombo yevanofanire kupuwa inodetsera kubudisa mweya unenge wasara mundani mwawo mwavanenge vabudise mwana.

Mitombo yazvino pano iyi ndiyo yonyanya kushandiswa ngevantu muntaraunda dzetinogara, yobetsera yaambo.

Mitombo yemazuva ano yaakungwaririrwe pakaparadzana mhithane, mumabhokisi, muzvibhotoro, muzvitobo nemuzviphepha.

Mitombo yechizvino pano iyi inode kupuza nekushandisa mashandisirwo aunenge varonzerwa ndidhogodheya ngekuti inouraya.

Indani mitombo yoshandiswa mazuvano kurapa, yaakuite ekudzorwa, tapota tisaphuza kana kurya mitombo yekudzora.

Kune maphirizi anongoshande kunyaradze marwadzo kuti nyama dzeipanda anobetsera yaambo. Kuvana vadodori zvinenge zvakaita zvimvura mutombo vakona.

Zvakanaka yaambo kuti watenga mutombo, funda ngezvakabharwepo zvousikazi kuzwa, bvunzisa wakutengesera akudetsere.

Mitombo yendani yakanasirirwe kurapa zvekubanze inoitwa yekudzora. Ngaishande mushandire vayo isaiswa mukati.

Kune indani mitombo inorapa mikuhlani inoita ngekupfapfadzira mumiro dzmunthu unenge abatwa ndiwona.

Gavakava ronasira indani mitombo yekudzora yobekwe muzvitumbu yotoshandiswa kurapa matenda anenge aita pamakanda evanthu.

zvibhotoro kana zvitimbu zvapera mitombo, ngazvipishwe kana kutsirwa pashi. Musarekera vana vadodori veizvitambisa.

Usashandise mutombo wousikazi kurinzerwa ndidhogodheya. Zvinokona kutobara zvindani zvitenda mukati mwenyama dzako, zvisingazoperi.

Usarya kana kupuza mapirizi ausingazi kuronzerwa ndidhokodheya shandisa zvinoenderana nedenda raunaro.

Mitombo intani yoshandiswa mazuva ano yakakwatiswa kuite mvura yobekwa muzvibhotoro, toite yekuphuza, atichaiti yekutsenga.

Kukone kufunda kwakanaka yaambo kwaane zvivhara muromo zvinoshandiswa kuti tisafema mbepo dzindani dzinokone kutipa matenda.

Vana vadoodori vaanemitombo yavowo yakanasisirwa vona. Inodetsera yaamho kurapa zvintani zvitenda. Yeienderana nezera ravo.

Mutombo umwe ngaumwe wakabharwa zina rawo, nemashandisirwe akhona nepekuungwaririra, ngatiteedzere zvakanyorwepo.

Mapirizi anenge awira pashi atonderwi kuuya kupuziwa unotoende komarasha kuretu kuti asasashandazve.

Ngatipishe zvipepa zvinenge zvapera mitombo zvintani totsire pashi kuitire kuti vana vadodori vasazvitambisa zvinokuwadza.

Mitombo indani mizhinji yoshandiswa mazuwano kurapa matenda atingadhibana nawo yayemishango mimbiti yatakagara nayo.

Mitombo yaku bekwa paka wanda wanda muzvi bhokisi zvidhumbu zvipepa nezvi bhohleya ngati ingwarire nge mazvo kuti ishande zvakanaka.

Mitombo yogadzirwa mazuwa ano yotengeswa muzvitoro munozviziya ere kuti inonasirwa ngemimbiti irimumakwasha arimumakanyi mwedu mwomwo.

Mitombo ngaigare yakakonywa zvakagwinya yobekwa kuretu nevana vadodori kuti vasatombokona kuyihanira kana kuibeura zvinedambudziko.

Tapota kune vandani vaakushaishe kushandisa mitombo vaakuite kuti ivadhakwise ndxondo dzavo. Ngavachairwe bembera.

Kune indani mitombo inorapa matenda yeita ngeku superiyiwa zvasiyana ne indani inoite yeku puziwa kana kuryiwa.

Mitombo yonasirwa mazuwa ano inenge yakabharwa mabizo nekuti inoshandei. Ngatiningirise mazuwa einopeisira kushanda.

Mitombo yaayo mazuvaanano tinokona koitenga muzvitoro zvinooneka kudhuze nekumakanyi kwetinogara nemadhokodheya arimwowo.

Kwane mitombo yendani yakagadzirwa mazuva ano inodetsera kurapa mapapu mukati medumbu ukaenda kuzvibhedhlera zvega watopona.

Mitombo yazvinopano yanaka yamhoo ngekuti yakabharwa kuti unoite shandisrei zvinodetsera yamho kuti auzonetseki pakuishandisa.

Mitombo inorapa zvitenda zvemukati mumapapu mwedu umu kuti tikone kufema zvakanaka yawanda yaamho. Inthani inenge iri muzvibhodhleya zvakatovharwa.

Mitombo yechizvino pano yawanda yaambo, nendhani inogwaririrwa muzvipepa, muzvitombo nemuzvibhodhleya.

Mibinza rekuvana vadodori ranemitombo indanu ingagadzirwa yekuti ukaipuza unokasira kupera.

Mitombo yawanda yonasirwa yane zvibhokisi kana zvipepa zvakabharwa mashandisirwo ayo. Zvinoda kunasa kufundwa.

Madhokodheya anosisa kutenderera nharaunda dzakaparadzana veichaya bembera ngechitenda chekushata ngondlo kuti vantu vazive kuti vanokona kudetsereka.

Mwaizviziya ere amunawoye kuti kwaane mhatso dzoshandiswa kungwarire vaya vakarashike pfungwa vaanekwawo nemadhokodheya avopo.

Vana vadori dori vaane ndau dzavo dzevanorapirwa muzvibhedhleya nemadhokodheya avowo. Rumbaiyo nawo kodetserwa.

Vantu ngavahambe veichaya bembera munakanyi kuti vasharuka vaziye kuti mazuwaano mwana wentombi watodzanawo nemurumbwana.

Vana vadori dori vanezvibhedhlera zvavowo nemadhokodheya avowo, akagarire kuhloya, kuhlinza nekurape vona.

Madzimai, anoda kufundiswa, ngemaamwisire evanofanire kuite vana, nenguva yakhona, kuti yakareba kudini.

Vatenda vane mibhedha yavo yavakanasirirwa iri muzvibhedhera yakakwirira mumbiri mwayo kuitira kuti vasawire pashi vakabhubha.

Vana vadodori ngavarambe veiende kuhloyiwa kuzvibhedhleya zvinoona ngezvavo nekuitawo zvimushando kuti nyama dzavo dzikure dzakagwinya.

Zvakanaka yaamho kuenda nevana kuchibhedhleya kuti vaende kobaiwa zvinodetsera kuti vasabatwa ngematenda akawanda wanda azovadheereri.

Kwaane zvibhedhlera zvinoshanda kuningira nekuvheneka vana vadodori vachabve kubarwa nekuvabaira kuti vakure vakagwinya.

Madhogodheya aakuzwi umwe ngaumwe afundire mushando chitenda chimwe chaanenge eiida kuzoona nezvacho mukurapa vantu.

Ngakuchaiwe bemberera rekuti munthu weshe une mukana wekuenda koofundira mushando waangada maringe nekurapa denda raanoda.

Madhokodheya anezvitenda zvaakafunda ngezvazvo ngaadetserewo antani ngekuafundisa ngezvazvo kuti vazviziyewo.

Madhokodheya haatenderwi kubata mapirisi ngenyara yaanenge ape vatenda vane zvivharo zvitorine mushando iwowo.

Kune madhokodheya arimo muzvibhedhlera akafundira kuvheneka nekuhloya vana vadoodori, ngatirumbe nahwo hwana uhwo hunoringirwa nekudetserwa.

Chitenda chimwe ngachimwe chana dhokodheya wakafunda ngezvacho. Zvimodetsera yaambo kuti madhokodheya asatambudzika ngekurapa zvitenda zvakawanda.

Chitenda chimwe ngachimwe china dhokodheya wakafunda ngezvacho ndiye unofane kudetsera vantu vanenge vabatwa ndichona.

Dhokodheya umwe ngaumwe ari pamushando wake unepahla dzaanosise kupfeka dzinoenderana nedenda raari kushanda ngezvaro panguwa yo.

Madhokodheya akadzaremwo muzvibhehleya umwu akagarira isusu kuti tirumbeyo tohloiwa nekurapiwa matenda atinenge tadhibana nawo anotitambudza.

Kwane zvindaniwo, zvibhedhlera zvidodori zvakanasirwa mudhuze nemundaraunda dzatinogara, zvinodetserawo kurapa vantu, zviriyo kwezviriyo.

Kwane zvitoro zvakawanda yaambo zvinotengesa mitombo. Tisatambudzika ngatirumbemwo tinobetserwa nemadhokodheya atorimwo mukatimwo anokona kuti yapa.

Kune zvitoro zvakato puhwe mvumo yekuti zvikone kutengesa mitombo kune vatenda vanenge vaendeyo uka rumbeyo unoo betserwa.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvawanda yaampho ,muntaraunda nemumakanyi metinogara. Ukagumemwo mutori nemadhokodheya anokona kukudetsera.

Mitombo ngairongedzwe zvakati hwee ngeurongwa hwayo inoda munotondorera yobekwemwo, inoda musherefu yorongedzeremwowo kuti zveshe zvihambe kahle.

Mitombo inosise kurongedzwa zvakanaka mweinotengeserwa kuti vanouya kotenga vakone kuvona mabingiso akagarwa pazvimabhokisi .

Munozviziya ere kuti zvitoro zvakawanda zvinotengesa mitombo vanikazi vazvo atori madhokodheya anokona kutidetsera kana tadhibama naantani matambudziko.

Mitombo inosise kurongedzwa zvakanaka zveienderana nekuti paani pavantu vezera ripi zvinodetsera yaamho madhokodheya akuhina vantu.

Zvitoro zvinotengesa mutombo zvawanda yabhoo ,zvinenge zvakabharwa parikubhati kuti tikone kufunda patinokona kuonera mitombo yakona .

Ngatiakewo zvitoro zvinotengesa mitombo kumakanyi kwetinogara kuitira vaya vanopuza mitombo mwedzi ngemwedzi vadetsereke.

Mutombo umwe ngaumwe une paunosisa kungwaririrwa. Kuti weide kuiswe munotonhora, ngaubekwemwo kuite kuti urambe weishanda zvakanaka.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo ngamuiswe vantu vakafundira ngezvekurapa vantu, kuite kuti vakone kudetsera varwere vanenge vauya.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisa kunge zvakachena. Yakarongedzwa zvakati mboryo. Imwe ngaimwe ngemashandiro ayo.

Kufunda kunodetsera yaambo kuti tikone kuerenga zvikwangwari zvinenge zvakabharwa munjira mwetinohamba. Zveitikomba kune ndau dakasiyana-siyana.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvakapuva mvumo kuti zvidaro, nemadhogodheya anobetsera vagumemo ariyo.

Vantu ngavachairwe bemberera rekuti vagare ndau dzakachena nekutondera marara vopisha nekurasha andani mumabhini.

Kudzingwarira kuti tisadhibana nematenda kwakanaka yaambo vanthu ngavafundiswe vachairwe benderera kweshe kumativi mana enyika.

Kune chitenda chanesa, chemarariya. Tapota, musangwarire mashango akurisa nemakumvura anenga akangoterama peshe peshe.

Vantu ngaahambe veichaya bembera, kunyanya kuvana vendombi kuti vadzingwarire, kune zvevangadhibana nazvo.

Kwaane ntunga amuna woye vantu ngavaronzerwe kuti chiro ichi chinokonzera denda remarariya ngatisachiruma.

Vantu vanosiso kufundiswa pamusoro pematenda akawanda-wanda avangadhibana navo. Nekuti vadziite ngwaririrei kuti asavabata.

Mumatuntu mwetinogara ngamupote mweite madhokodheya anombogumwemo anofundisa vantu varimwo ngekudzingwarira ngematenda .

Madhokodheya anosise kupopota eyihambira mumakanyi veyirapa nokufundisa vandu ngezvitenda zvakawanda wanda zvavangakona kudhibana nazvo.

Kunosise kuchaiwa bemberera, kuti vantu vafundiswe ngemalariya nendunga kuti dziriyo.

Endai kuzvibhedhlera nevana vadodori vobairwa majekiseni ekuvhika zvitenda zvakawanda wanda zvingabata vana vemuzera rawo.

Kwaane mabandiko akawanda-wanda yaamho arikudetsera maringe nematenda akasiyana-siyana kuti tigare takagwinya.

Madhokodheya anosise kumbotenderera mumakanyi veichaya bembera pamisoro pezvitenda zvakadhibana nazvo nevanthu veidetsera nekuvarapiremwo.

Madhokodheya ane mukuwo waanotombo unganidza vantu veifundisa ngezvitenda zvakasiyana siyana zvavanokona kudhibana nazvo.

Vantu vanobade kufundiswa yaambo mundaraunda dzevari kuti vasabatwe ngamatenda andani akawanda wanda anodhibanwa nawo.

Anamai achabva kubara nevana vadodori vane mhatso dzavo dzekubarira. Dzine mibhedha yekuti avatepo pavanenge vakadzorora havo nehwana hwavo.

Kai kwedu unono hai zvinobadhanisa yambo , kuone mwanarume akapfeka mbete munzveye azvidadisi.

Ndombi dzinosisa kuchairwa bembe yambo kuti vadzingwarire vasaite ndani isikazi kurongedzerwa inoda vafundiswa

Anamai ngavachairwe bemberera vaende koohloyiwa zvibereko zvavo kuti hazvingadai zviine dambudzikopi here zvinozoita kuti vabatwe ngematenda vantani.

Vantu ngavafundiswe yaampo ngezvitenda zvepabonde zvavangadhibana nazvo mukuhamba kwawo kuti vangwarire vasabatwa ndizvona.

Zvinobaade kudziingwariria kunyama dzeduu kuti tisadhibane ne matenda epabonde ngekudhloka mapepa nekubaiwa nekupuza mapilizi.

Kuti baba namai vakone kubara vana vanosise kunge vakagwinya mishana yakagwinya vasine zviyayo zvono vatambudza.

Ana mai vanenge vabva kubara vano sise ku baiwawo ne mwana kuti vagwinye zvakanaka mu nyama dzavo.

Vantu vanosise kuchairwe bembera rekuti vangwarire ntombi dzisati dzaguma makore ekuroorwa kuti dzikure zvakanaka.

Ndombi dzinosise kufundiswa kuti dzizvingwarire kubva mukumbunyikidzwa, nemimba dzisikazi kurongwa.

Vasikana vadodori vasati vaguma muzera yekuroorwa ngavafundiswe yambo kuti vadzingwarire kuti vasaite ndani dzisingazi kurongwa.

Kwane mishini yakasiyana-siyana, inobekwa mumhatso yoshanda irimwo. Mindani inoite kunge tee urikurumba kube iveve vakaema ndau imwe.

Endaiwo nevana vadoodori voovhenekwe mazino avo nemukanwa mwavo kuti vaningirwe kuti amuna ere honye dzingadai dziri kutanga kumahoresa.

Zviro zvizhinji zvoitwa mazuva ano muzvibhedhleya. Zvinoshandiswe michini kuti zvisatambudza pakuzviita.

Tikapota teirumba makodo edu anogwinya , zvinodetsera yambo kuti asakasike kukuwara petinenge tadhibana ngedambudziko.

Zvinotoda madhogodheya akafunda ngezvawo makodo aya, kuti akone kutirapa petinenge tasangana nedambudziko remakodo.

Nyama dzedu nemakodo edu, anoda kuramba eivhenekwa, teiningirwa kuti amuna ere zvitanda zvingadai zviri mukati, ngatirambe teirumbeyo kune madhokodheyayo.

Kupuza mvura yakawanda pazuwa kunodetsera yambo kuti ngazi yako ihambe zvakanaka nemwoyo wako ukone kushanda zvakati hwe.

Michini inodetsera vantu kuti vafundire kuhamba vanenge vane matambudziko emurenje muzvibhedhlera ngatiendeyo todetserwa.

Kwaane madhokodheya akaofundira kuona ngezvemakodo kuvheneka nekudetsera kumarapa pane unenga aita dambudziko mukati mwenyama dzake.

Mwaizviziya ere iwewe kuti mvura mutombo mukurusa ungatidetsera munyama dzedu ngaipuzwe nguwa ngenguwa.

Kupota weita zvemijaho ,kupunhure bhora nekurumba munozviziya ere kuti zvinodetsera kuti makodo ako arambe akagwinya.

Mwaizviziya ere kuti kurumba nekupote weipundure bhora zvinodetsera yaambo munyama dzako kuti dzigare dzakagwinya nemakodo anogwinyawo.

Kwaane zvimichini, zvekuti unokona kudziningira wega, kuti ngazi yako iri kuhamba zvakanaka ere ,uri kweuriyo, usikazi kuenda kuchibhedhlera.

Inokona kudetserwa ndidhokodheya kubudikidza ngekumubvunza dambudziko reunaro veishandisa muchini utori kuretu naye.

Munozviziya ere kuti mazuwa ano waakukona kudetserwa ndidhokodheya unyari kuretu naye, kubudikidza ngekushandisa michini yaayo mazuwa ano?

Muntu wakukona kudzirapa anyari kuretu nadhokodheya kuburididza nekushandisa intani michini yaayo yemazuwa ano.

Vantu vakukona kurapwa nekudetserwa ndidhogodheya vatori kuretu nekuretu, veishandisa michini yaayo mazuvano.

Mashakani ega hawo akadziemera utori mutombo pachawo unotorapa matenda akaparadzana. Ndapota ngatisime mimbiti.

Ngatizame kusima mimbiti yakasiyana-siyana mumakanyi matinogara inozotidetsera yambo kurapa antu ane matenda kana tadhibana nawo.

Antani maruwa, etinosima mumizi dzedu, dzitiri mitombo, ngekuti ukatotora mashakani awo, wototsenga-tsenga, watorapika.

Hakuna shango kana mumbuti usingarapi. Ungaite ekutokorera kuziya kuti uyu unorapa dendanyi asi mumbuti weshe mutombo.

Mimbiti yetinayo mumakanyi nemumakwasha ari muntaraunda dzetinogara, ndiyo yotodetsera yaambo mukurapa matenda akawanda-wanda atingadhibana nawo.

Mimbiti yakawanda yampho yetinoona mumashango inodetsera yampho kurapa antani matenda chingatoita ngechekukorere kuziya zina redenda rakona.

Andani maruva etino sima mu mizi dzedu itoriwo mitombo ino rapa zvindani zvirwere zvino dhibaniwana nazvo zveiti panda mu nyama dzedu.

Pane zvimiti zvintani zvetingaona ingatei azvina zvezvinodetsera. Dzitoriwo mitombo dzinorapa antani matenda muntu eitopona.

Tingakorera hedu kuziya kuti mumbuti uyu unorapei, asi zvemene-mene zvaapo ngezvekuti mimbiti yeeshe, mitombo.

Mitombo inode kundonya zvakagwinya yaambo kuti vana vadodori vasatora kutamba ndiyo kana kupuza paangoionera zvakanaka yaambo.

Mashakani akawanda yaamho ooneka mumashango yaamitombo yodetsera yaamho pakurapa zvitenda zvakawanda.

Pane zvintani zvatinoshandisa mumakanyi mwetinogara tisikatoziyi kuti mutombo kudayi nge hanyanisi dzintani dzakhona dzinorapa tikadzirya .

Kune imweni mitombo yekututsire simba mwukati mwenyama dzedu. Nemimbiti intani tikairya inokono kushanda kudaro kuti nyama dzedu nemakodo edu agwinye.

Indani mitombo kungoaamba nekutora mashakani wotomachachanda wonanika wotobeka mupepa ogarirwa kutozopuzwa.

Ngazvibharwewo, mumabhuku nemumarukumbati ,kuti kwaane mitombo, yeduwo yekumakanyi uno, inokone kudetsera kurapa matenda, akawanda-wanda, etingadhibana nawo.

Kudhaya takakure teiti nyanga ndidzo dzinorapa hino mazuvano muntu weshe wakuziya mutombo yemimbiti ndani inorapa.

Maizviziya ere kuti pamitombo iri mumakanyi medu munomu inoronzwa mabhanana emene nemanduwi kutozvirya itoriwo mitombo pachayo inorapa.

Kwaane mitombo inodetsera kusuka ndxondo dzedu. Tinokona kuishandisa kana tadhibana nedambudziko rekuti ndxondo dzedu adzisi kushanda kahle.

Mitombo yedu yechivantu iyi munozviziva ere kuti ndiyona yogaiwa ngemishini kugadzira mitombo yaayo mazuva ano.

Gavakava robashande zvakawanda yaambo rinokone kurapa rega rakadaro nekunasira indani mitombo yechiyungu inozobekwa mumabhodhleya.

Mashakani anodetsera yaambo kurapa intani yemutombo. Kungoma dzwanya dzwanya wotobeka mumvura wopuza kana kudzodze pachironda.

Mitombo yendani inoshandiswa yakanasirwa ngemimiti yakukonawo kungwarirwa muzvipepa, chako kutokuyaya wotobikemo

Ukarya intani miriwo yairyiwa kudhaya yakadai ngemathapa negusha, zvinodetsera yaampho ,kuti tisabatwa ngezvirwere zvimweni .

Munozviziva ere kuti mitombo yechirungu yatoshandisa mazuva ano inogadzirwa kubva kumumbuti dzetinadzo mundaraunda medu ndiyo ino gaiwa.

Ngatingwarire mimbiti yatakagara nayo, teiishakurira kuti ikure zvakanaka. Inozotodetsera kana tadhibana nematenda.

Ngambuti kamweni ungakaona ungatei ngeke mahala kubeni katorine basa gurutu rekanoita munyama dzeko kuri kuti wadhibana nedenda.

Mazuwano zvinhani zvitenda hazvichatambudzi kurapa. Kubatoende mukachishango wotokaya zvimashakani kana kubvite zvinzinde watopona.

Mitombo yedu yechivantu takukona kutoipipidzawo, kuigaya nekuitwa nekuitswanya-tswanya toanika. Totobekavo mumabhodhleya kana muzvipepa.

Munozviziyaere anthumwi kuti kabichi remene mene kundorirya mutombo wemene unokona kutorapa zvinthani, zvitenda zvatingadhibana nazvo.

Muntu umwe naumwe anosisa kunge ane kambuti karipamuzi pake kanodiridzira kacha zokudetsera mangwani wadhibana nedenda rekanokona kurapa.

Kamumbuti kanozi gakavakava kaenda mbiri tikaningira mitombo mizhinji yonasirwe yechingezi ndiko kanoshandiswa ingaa yekudzora yekupuza karimo.

Miriwo mizhinji yótoorima mumabindu edu inodetsera yaamho kutorapa antani matenda atingadhibana nawo eititambudza mukati mwenyama dzedu.

Mimbiti intani inorapa, mashakani akona ndiwo anoshandiswa ukatomatora ukamatakataka wotomamwa kana kudzora.

Indani mimbiti inoshandiswa kurapa , maruwa akona ndiwo mutombo unenge wechishanda pona apapo.

Mu ndaraunda dzatino gara mu makanyi mwedu mimbiti mizhinji yatinoona ya mitombo mazuvano inorapa ino detsera yambo.

Munozviziya ere kuti ukatora tsangamidzi woisanganisa nendimu zvinodetsera yaamho kurapa mukhuhlani pasina chinhani chaunenge washandisa.

Zviro zvakawanda zvampho zvoshandiswa kuita mitombo zvinodhibaniswa mashakani mateko emabhanana nemaruwa entani mimbiti.

Mazuwa anaa kuti wazwa mundani wakutokone kutortora nzinde dzemundaniwo zvawo mumbuti wotopipidza kwakupuza munotopora

Mazuvanaya mumbiti weshe waungaona une chaunorapa mutombo ungakorere halo kuziya kuti unorapei asi chiripo.

Dzintani mitombo dzinorapa tinotodzirya kunga muriwo tisingaziyi hedu kuti tirikutorapa nyama dzedu , zveitotidetsera.

Mimbiti ndiyo yoponese vantu akawanda mazuano akuchina vachanyaye kutambudzika ngekutsvake mutombo .

Gavakava rinodetsera yambo munozviziya here kuti rinorapa zveshe vantu pamwe nemhuka hapana chinosara.

Panezviro zvindani zvetinotorya teyibika teyipuza tisikatoziyi kuti tiri kudzirapa mitombo inenge yeitotidetsara munyama dzedu

Tabaaite kuti tekeshe kugara ngendiro, mutani unopwanyika, mitombo yadzara peshe-peshe mumashango etakagara nawo.

Peshe peshe petinohamba kunyanya mumakanyi medu muno mevandau madzara mitombo yega yega mimbiti inorapa zvakawanda wanda.

Maruva emene mene eyi ndani mi mbita anoto shandawo kurapa andani matenda etinga dhibana nawo muku hamba woto gwinya.

Mumakanyi umwo tane mitombo yakawanda yambo kubudikidza ngembiti yatinayo, nzinde dzemene kutodzikwatosa muntu otopuza mvura yakona.